Matenda anotapuriranwa ayani madhokoteya anokurudzirwa maningi kuti ngadzingwarire ona asabatire matenda sakei mweione eizvifukudza ngengubo mwiri weshe.

Tinondoramba teikurudzirana kuti ngatingoramba teindohloiwa tidzirirwe kumatenda akaparadzana tinokurudzira kuti muntu weshe arambe achienda kohloiwa.

Zvibhehleya zveshe zvikuwane ngezvidodori ngeutano anobatikira maningi utano hwemwana sakani meiona eitombohamba muzvikora ngemumuzi eidonhedzera vana.

Kunemikhuhlane, inokone kurarama mumwiri e antu, eyizokonzeresa kuti muntu atore nguwa yakareba akavate pashi. Mikhuhlani yoyo inokone kuderedzwa kuti muntu asarambe erwara rwara.

Kune mikuhlani ino pomheredzwa nge mbepo yona yoyo anosenza kuti anopedze mu kuhlani woo ano tarisirwa kunge aka ndxoka zvi ndxoko zvokuti atapurirwi mu kuhlani wo.

Kune mikhuhlani yakawanda inokone kurarama mumwiri wemuntu nekudarokwo zvakanaka kuti muntu anohloyiwa ngekuti mikhuhlaniyo aioneki ngemadzisopi.

Mikuhlani inokonzereswa ngemututu, inosizirwe kuti muntu veshe ange akazvidzivirira kubudikidza ngekubairwa kumene.

Chiro chakanaka yampho kuti mupe mwana utano hweupenyu hwake hweshe mwana akabvire angobairwa majekiseniwo akapera atisisina dambudziko remikuhlani.

Utano hwemuntu weshe hunobatikirwa maningi ngebato reutano kubudikidza ngekuwanise ntaraunda mvura yakashambidzika mukuwo weshe.

Mukuedza kupe utano kumuntu weshe tinoona eutano aidetserana madhogodheya ngevakoti kuti muntu weshe awane utano hwakahlamburika.

Hwana hwedu hukamwe mvura yakachena kureye kuti ntharaunda haichina matenda anokonzereswa ngokushaikwa kwemvura. Chezvinondoda kuti paite munthu mukuru unonga eiabhuyira kuti aeme mulayeni.

Mvura yekuseenzese mumambatso ikaoneke pasinde kureya kuti ntaraundayo haibatwi ngematenda anokonzereswa nekutamika kwemvura.

Kubairisa ana nekudonhedzeresa ana achisi chiro chenyika imwepi. Chiro chinotarisirwa pashi reshe kuti mwana weshe unobarwa adziirirwe kumikuhlani yakaparadzana.

Tomboyedza kuti muntu weshe adetsereka nemaererano nemukhuhlani kune mushongano inoitwa inonga yeitobatanidzira ngeakuru akuru neanoone zveuchengetwa kwemitemo.

Nguwa iyani yebesha mupengo iyani antu aienda eyohloiwa akamira chinhambo nechinhambo zvakatidetsera kurwise mukuhlani webesha mupengowo tikapona.

Tinobonga yambo ngezvibhehleyra zvikuruti ngezvidoko zviri mumandaraunda tinondoramba teindokumbira chatowa chikumbiro chekuti ngazviwedzerwe antu asatore nguwa kuti abetserwe.

Muntu weshe unekodzero yekufundiswa mairirano nekungwarira utano hwake sakei mweiona ewutano eimbohamba kunyari mumakambani kunyari mumidhibano aifundise antu.

Maizviziya ere kuti kunotori nebandxa rinoona nezveutauno hwevantu pashi reshe, vanyazwi varungu, vanyazi vatema, makaradhi anoona ngezvemuntu weshe.

Kuwaniswe mvura yakashambidzika mundaraunda chiro chinodetsera maningi panyaya yeutano ndaraunda ikawana mvura yakachena matenda anoite mashoma.

Mukuedza kuwanisa utano kumuntu weshe, ezvikora anokurudzirwa kuti ngaaise pekusambe nyara, pasinde ngezvilavha, ana ofunda kuti eibve muchilavha, unosambe nyara.

Kuwanikwa kwemvura yakachena mundaraunda ndiko kubhuye kuti ndaraunda yo aisisina matenda anosanganisira emanyoka ngekorera.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awone rudetsero maererano ngeutano hwako. Azvinigirwi kuti uri wechitendero chiri kana kuti uri ndombi ere kana jaha.

Ebandhka rinoona neveutano pashi reshe, anombogare midhibano ,eimbobhuya, kuonesane zvinosise kuti zviizwe ,kuti muntu weshe aone utano hwakanaka.

Mapandla akaparadzana anoite mudhibano maererano ngekuonesana zvinenge zveichizwa kuizwa kuti muntu weshe, awane utano hwakanaka.

Ntaraunda inonga ine mvura yakasambidzika nehwana hwemwo muntaraundamwo. Hakuna ngechimwe chinocheye mundani. Ngendaa yekuti kune mvura yakadzirirwa yehunonga hweimwa.

Mukuedza kufundisa ruzhinji muntaraunda maererano ngemukhuhlani, eutano anombobuda eimbofundisa antu, dzimweni dzemukuwo anonga akanyora pamaphepha.

Mukuedza kuti muntu weshe ave neruzivo maererano nemikuhlani yakaparadzana veutano anohamba veifundisa vantu eyi sevenzese michini yechi manje manje.

Dambudziko rekukanganisika kwendxondo riri kunyanya kubata ana echikomana arikuseenzese zvinodhaka, ngekudaroko anombopota eifundiswa ngevebandiko reutano.

Dambudziko rendxondo rinobata muntu veshe, ngekudaroko eutano anonga eifundise muntu veshe. Anamai payani panoenda neana kuzemeni anondofundiswahe zvendxondozvo.

Dambudziko rendxondo hariningiripi kuti urizera ripi rinondobata muntu weshee ngekudarokwo tinondokurudzirana kuti tikaona hama yedu yadarokwo ngatirumbe nayo kuchibhedhlera inondodetserwa.

Ebandhla reutano arikubatana ngeruzhinji kuedza kupedza dambudziko renxondo. Tiri kuona mukuwo mizhinji eihamba nemumakambani nemuzvikora eifundisa antu ngemukuhlani uwowo.

Imweni njira inosenzeswa Nebanhla rehutano kukurudzira antu kuzvingwarira kunyore pahembe antu ogonka eitoerenga otopona.

Nyika yeshe inokurudzirwaa kuti ngaizive, ive neruzivo maererano ngedambudziko rendxondo, zvisinganingirwi kuti uri mwana here kana kuti uri muntu mukuru.

Utano hwendxondo hunobate muntu weshe unyari mai hunondokubata ngendaa iyoyo muntu weshe unokurudzirwa kuti ave neruzivo kuti rwunongwarirwa sei.

Kana ntaraunda ikange yakashambidzika, yakasimwe miti, ntaraunda yonayo inope utano kumuntu weshe. Ngekudaroko tinokurudzirwa kuti tisime mimbuti.

Vezvibhedhlera zvikuwani ngezvidoodori anokurudzirwa kuti pachibhedhlera pawo chero chiri chidoodori ngapaiswe chikwangwari chiziikanwe.

Zvibhedhlera zvinoakwa ngenjira yekuti pawanikwe pekuhambira pakasununguka kuitira anenga eirumba nguwa ayani yenjodzi ngeanonga eirumba ngemitombo.

Tinokurudzirwa kuti tierenge zvinonga zvakanyorwa muzvibhedhlera mwedu mwatinonga teihamba, zvimweni zvakhona zvinonga zveitodziirire isusu kumatenda.

Arikuake zvibhedhlera mazuva anaya voise zvikwangwari zvinokombidza kunonga kweiiswe zviro, sakei zvakadaro azhinji aacharashikwi.

Mwaimbozviziya ere kuti hai mbatywa dzetinoona dziyani dzakagxokwe ndianamukoti ngeamweni aseenzi echibhedhlera dzine kwedzino tonasirwa?.

Peeshe, pane chibhedhlera, panosisirwe kunge, pakanyorwa ngemagama makuru, anoerengeka, munthu weeshe, oziya kuti pona apo, pane chibhedhlera.

Tinobonga yambo vezvibhehlera zvirikuwakwe mumandaraunda tinongoramba teingokumbirahe kuti zvibhehlera zvongazviwande antu asatora mukuwo wakaremba akaeme mulaini.

Hurumende yakatsaura zvibhedhlera zvakati wandei, zvinonga zveiseenza neakoti ngemadhogodheya ari kufundire mushe mushando wavo . Zviri kudetsera kuti anofunda eitoseenze basa rakhona.

Tinoramba teindokurudzirwa kuti tidakarire kuhambire zvibhedhlera tohloiwa nguva ichipo. Zvimweni zvakona zvimicheni zvinonga zviripo kundoiswa pamucheni chotobudisa karusiti kanonga keitobhuya zveshe.

Chanakire mazuva anaya nekuwanda kwaite zvibhedhlera ngechekuti atichambozwi antu anozwi akaberekere mumba, atichambozwi antu, anozwi mwana watamika.

Mbatso dzinorapirwa antu ngedzinohloyerwa zvinobve mungazi dzeantu inosise kunge yakahlambidzika atitarisiri kuti tione dzakandotsvetwa peshe peshe.

Midziyo yekusevenzesa irimwo muzvibhedhlera imweni yakona inosanganisira zvihlayo zvekuhambisa kune ayani okorera kuhamba ngemarenje awo.

Chakanakire zvibhedhlera ngochokuti awumborashikwi wagimepo . Zvinonga zvakangonyorwa kubvire weyipinda kurodhi kuti unoende pari ngomadhoo akhona anonga akanyorwa zvinoizwemwo.

Tinodakara yambo kune zvirikuizwa ngehurumende kuwanisa utano hwemwana weshe muntaraunda kubudikidza ngezvibhedhleya zvaamwo mumantaraunda mweshe mweshe.

Mbatso dzinofundire ana ari kufundire kuite hudhogodheya dzinosise Kunge dziri mbatso dzakatorongedzeka. Munogare zvibhotoro zvekutore ngazi zvinonga zvakatoiswe mwazvinosisirwe kuti zvigare.

Ana ari kufundire kuite hu dhokodheya orerutsirwa kuite mishando mazuva anaya ku budikidza ne michini yaaku senzeswa paku funda ino sanganisire ma reputopu.

Vafundi varikufundire kuzoite mishando wekuhloya zviro, anotofunda eitoseenzese micheni yachona inotohloya. Izvi zvinoadetsera kuti paanopedza anondoenderere mberi ngemishando wawo.

Mbatso dzinofundirwa ngeana arikuzvikora zvepadera dera dzinosise kunge dziine zvidziyo zvinoenderana ngechifundo chinoizwemo munosisirwehe kuti munge muine pekunyorera.

Mitombo irikuuya iri mubhando dzakaparadzana mitombo yechiyunguyo ana arikufunda arikutofundire kuinasira ngekuona maseenzere ayo.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora zvepadera dera kunotori neana anotofundire kunasire mitombo kune arikutofundire izvozvo kutonasire mutombo unopodza marwadzo.

Zvinobaadakadza yaamho kuona ana edu eiende koofundira kutorapa antu eiseenzesa mitombo yedu yechibhoyi. Chiro chinombaadakadza yaamho.

Tinobonga ngokuti ana edu ari kufundire udhokodheya michini iriyo inoafundisa, izvi azvizoanesi ba paanenga otodziseenzesa anenge eitozviziya ngekare.

Ana arikufundire zvidzidzo zveudhokodheya, mazuwaanaya awanda maningi .Tinodakara yamho ngendaa yekuti mazuwanaya antu arikuedzaniswa ndombi ngemajaha ofunde zvimwezvo.

Mbatso dzinofundire afundi efundo dzepadera dera dzinosisirwe kunge dziri mbatso dzakahlamburuka huyewo mbatso imwe ngaimwe inoakwa zveyienderana nechifundo chinode kuizwemo.

Kubudikidza ngekuenzaniswa kwemikana yeantu, kune madzimai awanda maningi mubandiko rezveutano anonga eifundisa ngezveutano antu eshe pashi reshe.

Kune mishongano yawanda maningi irikugarwa maererano ngekupedze mikuhlani wendxondo muantu nyanyayi ana arikuyaruka majaha ngentombi.

Muntu weshe une kodzero yeku rapwa ku chibhedhlera chiri nge chiri zvacho tino kurudzirwa kuti tiende ne asharuka edu apote eimbo hloyiwa.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera antu akafundira mushando wavo aka pika kuti anozokona kudetsera matenda eshe anenge eiuya.

Munonge makaiswa mubhedhu munya muno iswa antu anonga azi chimbogarai timbo mubetsere. Munokurudzirwe kuti inge iri ndau yakahlamburuka yekuti muntu vese unodakarire kugaramwo.

Hurumende yedu inotendedza kuti madhogodheya akone kuvhura zvibhedhleya zvavo. Ngekudaroko anokurudzirwa kuti ngaaise zvikwangwari panonga paine chibhehlera.

Vashandi vanosenza mubandiko reutano antu akatofundire mushando wavo anotoziya kuti izvi zvinosenza pari zveirongedzwa zveyiiswe pazvinosise kuti zvisenze.

Chakanakire kuno barira kuchibhedhlera ndechekuti ana mukoti anenge aripo thutse zvee anagani ako anobvumidzwa kupindemwo eikuona.

Pazvibhehlera indau yatinotarisire kuti tione utsanana hwakanyanya maningi. Timotarisire kuone kuti shango rakachekerwa ere. Tinoningirahe kuti munohamba antu amuiti bukuta ere.

Zvibhedhlera zvakwe muntaraunda dzetinogara tinobazvibonga yambo ngendaa yekuti antu odetsereka musindemwo, zvizhinji anhu arikudetsereka.

Zvibhehlera zvinowakwa zveisiiwe ndau inohambire antu yakavharika munovakwahe munohambira vayana vohamba ngezvimucheni nezvimuhlayo zvinohamba ngemavhiri.

Ndau yekuti antu anodetsrerwa nekuchiwindo yakatange nguva iyani yebesha mupengo antu eyichienda kuchibhedhlera kuno detserwa nekuchiwindo.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvineimweni mitombo yokuti unokone kuto nonga wega musherefu, kozoite imweni yekuti unoende kuneanotengese imomo womubuyira zvaunoda wokuhina .

Kune dzimweni mbatso dzinochengeterwe mitombo dzinonga dzakatoita ingatei zvitoro zvinotengeswe chikafu .Mwona umwomwo mitombo inonga yakatorongedzwa zveienderana ngezvitenda zveinorapa .

Chiro chakanaaka yaamho kuti muntu adakarire kohloyiwa ,zvirikudetsera kakurutu ngendaa yekuti magomarara arikukurumidze kuonekwa eitobva arapwa eitopera apapo.

Madhokodheya atinoona muzvibhedhlera vantu vakatofunda mushando wavo umweni wemushando wavo ndewe kubhuya nevantu vayani anonga akaremerwa kuti asabatwa nedenda rengondlo.

Munombozviona here kuti kune amweni matambudziko atinoningirire pashi kudai, madambudziko akaita sekuwawa kwemakanda tinokurudzirwa kuti tiende kuchibhedhlera kana tikanzwa izvozvo

Antu vakutorapike magomarara eipona kubudikidza ngendaa yekuti vanokurumidza koohloyiwa zvisati zvanyanya kuenderera.

Kune nzira dzakaparadzana dzinokone kusenzeswa ngemuntu kuti akone kuzvidziirira kumukuhlani wekusahamba kwakanaka kwengazi mumwiri.

Chitenda chinozwi gomarara chinondomera peshe-peshe. Chinomera mumaboko, chinomera mumadziso, chinomera ngemundani. Ngekudaroko tinokurudzirwa kuti tikurumidze koohloyiwa.

Tinodakara yaamho ngendaa yekuti mukuhlani uya na waitinesa maningi azhinji opona pa gomarara .Tinobonga yambo ngema dhokodheya arikubatirane pamwepo.

Madhogodheya edu akafundire mushando, wokuti anokone kubhuya ngeantu, nyanyeyi anonga abatwa matenda ayani asingarapiki. Madhokodheya akafundire mushandowo uwowo.

Kune amweni matenda ekuti atikurudzirwi kuti tigare nawo mumbatso tisikazi kuenda kwadhokodheya matenda anosanganisira kudzarirwa.

Tinokurudzirwa kuti tikurumidze kuongororwa kuzvibhehlera ariyo madhokodheya anonge akamirira kudetsera akomana ngendombi dzemadhokodheya dzinenge dzirimwo.

Midziyo inosenzeswe muzvibhedhlela inodetsere maningi madhokodheya dzimweni dzemukuwo muntu aachakoni ngekutoura wonà muchiniwo unenge weireketa zviri kunese muntu.

Midziyo yekuhloya nekunasirise utano hwavantu yazaremwo muzvibhedhlera kunyazwi ayani anotambudzika neitsvo dzavo dzave kunasirweyo.

Anamai anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhlera koonekwa kana einge adzitwara zviyani. Izvi zvinoite kuti mwana ari mundani, pamwepo ndimai ake ,achengetedzeke.

Mumbatso dzinohloyewa zvinobve pavandu mune imweniwo mutombo inonga irimwo isiripi yekuti irape andu yekudhibanisa ngeimweni mitombo kuti zvaanohloya zvione kubuda

Mumhatso munohloyerwa zviro zvinobve muantu, zvinosisirwe kunge mitombo inoseenzemo, umwenaumwe uri mukabhokisi kawo konyorwa kuitira kuti muntu weshe aziye zvinenge zvirimukatimo.

Chibhedhlera chimwe ngachimwe, chinonga chiyine mbatso inoseenzerwe kuhloyiwa zvinobva muantu, kambatsoko akasisirwi kundopindwa ngemuntu weshe-weshe.

Michini yekuhloya andu matenda ngemagumarara, yadzaremwo muzvibhedhlera, dambudziko gurutu ringoripo nderekuti anhu azhinji haakoni kuhanira mare dzinobhuiwa kuti upinde mumuchinimwo.

Imweni yemudziyi yayo kuzvibhedhlera inotoita yekuhambire mutenda wakona . Inonga yakatouswa mavhiri ekuti inogona kugumira mutenda.

Kubudikidza ngekuwanda kwaite mishini muzvibhedhlera, madhokodhera ari kuonekwa kuti arerutsirwa mushando ngendaa yekuti imweni mishini inonga yeitobudisa zvayaona apapo.

Kuramba hedu kuenda kuchibhedhlera asi tinondoponayo nenda yemichini yazaremo mazuva anaya antu kutoswera watoziya dambudziko rakonzerese kuti urware .

Kune humweni humucheni hoshandiswa kurerutsa mushando muchibhedhleya akako unokone kutotenga wooseenzesa wega kumbatso inosanganisira yekuningire mimba ngeyekuningire utachiona.

Kune michini inosenzeswa kundohloiwa vantu kwakaparadzanwa zvinochisiyanwa kuti panoda kuhloiwa pakona ngepari amwe anohloiwa musana amwe anohloiwa madhouse zveingodaro.

Mushando wekuhloya zvinobva muantu uri kuoneka weireruka maningi, ngenyaya yemichini yadzare muzvimhatso zvinohloiwa ngazi.

Kune njira dzakapambaukana dzinosenzeswa mukuhloya matenda mumwiri dzeantu pamweni anosenzesa micheni yekuti yeihloya chipfuwa zviyani anongohloya choga.

Tinokurudzirwa anamai kuti ngatidakarire kunoberekera kuzvibhedhlera ngendaa yekuti kuzvibhedhlera kune antu akafundire mushando wakhona wokuashira.

Ana mai anokurudzirwa kuti arambe einda neana awo kuzvibhedhlera anonofundiswa ikweyo mabatirwo anoitwe mwana ngekuyamwisa kwemene anonga veifundiswa.

Chibhehlera choga choga chinosungirwa kuti chinge chakaisa chikwangwari pabanze, chinosungirwa hee kuti abhare pashi pachikwangwaripo, zveshe zvinoizwemo mwukati mwechibhehlera chawo.

Chakanakire kupuwe mubhedhu zviyani, ngechekuti aunyanyi kufunge kumhatso , unonga weindofunge zvemwana unode kupona, hama dzako dzinouya dzeikuona zvinotenderwa.

Chiro chakabaanaka maningi, chekuti anamai abarire kuzvibhedhlera ngendaa yekuti anamukoti ariyo antu akafundire mishando yavo. Anomufundisa zveshe zvinosisirwe kuizwa.

Munhu weshe kana mudzimai weshe unokurudzirwa kuti ode kubereka zviyani, ngaende kuchibhedhleya unodetserwa kuna anamukhoti akatofundira izvozvo.

Iriyo michina muzvibhedhlera yadzaremwo kurerutsa mushando wemadhokodheya, anthu aachaemi mumuraini kwemukuwo wakareba asati adetserwa.

Matuluzi anosenzeswe pazvibhehlera akawanda maningi, kusanganisira zvimweni zvipanera zvinonga zveisenzeswe pakunasirise michini inoshande muzvibhehlera.

Mushando uri kuonekwa weireruka maningi muzvibhedhlera mwedu. Inyari yekuseenzesa yema dhokodheya, arikuseenzesa michini yechimanje-manje eitorapa antu.

Muchini inosenzeswa ngemadhokodheya kuchibhehlera yakawanda maningi , zvinochisiyana ngokuti unoda kushande pari unode kusenza pamutenda unorwara ngedenda riri.

mushando wareruka muzvibhehlera, zviro zveshe zvino seenze zvingoro, tinondoona eikwira nekudzaka muzvibhehleramwo, eindosunda, angava anobika ,angava anotore machira eindosuka anonga eindoseenzese zvingorozvo.

Muzvibhedhlera mune turo twakawanda maingi tunoshande kurerutsa mushando munonga meishande antu. Zvimweni zvakona zvinonasirwa zviri zvekugadzike zvimabhotoro zvinenga zviine ngazi.

Zvakawanda maningi zvinosenzeswa ngemadhogodheya kuzvibhedhlerayo, zvinoite kuti muntu apone. Zvimweni zvakona anonga ari mapaipi anonga eifambise ngazi nemvura.

Kune midziyo yakawanda maningi inoseenzeswe muzvibhedhlera, imweni yakona inonga yakayemera kutorape muntu, imweni yakona inonga yakamirirawo zvimweni zvakayita sekudzime mwoto.

Michini inoseenzeswa muzvibhedhleya yakawanda maningi michini iyoyo tinoibonga kuuya kwayona nekuti iri kurerutsira basa kumadhokodheya.

Imweni mitombo aidi kugare panochaye mphepo, aidi kugare panochaye zuwa, sakei mweiona muzvibhedhlera dzimweni dzemikuwo, muine mazibhokisi ,anonga eitogare mitombo iyona.

Michini mizhinji iri kuseenzeeswe muzvibhedhlera ,iri kude rerusa mishando kuti uite nyore, zvinganingirwi madhokodheya egapi, ngeakoti ngeanotoite zvekutsvaira vemene ,michini iriyo.

Mumbatso iyani ino vhiirwe andu kungava kubudiswa kwe mwana ino sidzirwe kunge iri mbatso isina zviro zvino shaishidzaba panguva inonga weitwa mushando weku vhiya.

Michini ya dzaremo muzvi bhedhlera imweni yakona ino sanganisire yeku dhloya matenda mukati me ngazi ye muntu ino betsera yambo michini yo.

Michini iri kusenzeswa muzvibhedhlera yakaparadzana imweni micheni mihombe imweni michini midiki yeshe inodetsera hutano hwemuntu hudzoke pandau.

Mushando wekutware zviro ngekusumudze zviro warerutswa mazuva anaya kubudikidza ngekuuya kwaite michina inohamba inonga iine mavhiri.

Mwaizviziya ere kuti zvinonga zvaseenzeswe muzvibhedhlera zvine murashirwe wazvo , nguwa zhinji weipinde mwadhogodheya munoona kuti munonga muine makaba akaparadzana ekurashire zvinonga zvarashwa.

Michini irikuwoneke muzvibhedhlera irikurerutsa yaambo dzimweni dzemukuwo mutenda unenge okorere kubhuya panemarwadzo yona muchini inobudisa panorwadza.

Hungwanda ngwanda hunoseenzeswa ngema dhokodheya nguwa iyani yaanonga eyivhiya antu hunosisirwe kuti huchengetedzeke pandau yakavharika.

Mushando urikureruka muzvibhedhlera ngekudaroko kuuya kwemicheni hatichanyanyi kuona antu akaema amweni anoswera akaata mumiraini eida kubetserwa .

Michini irikuseenzeswe muzvibhedhlera irikurerutsire mushando wemadhogodheya. Irikurerutsirahe mutenda mazuva ake ekuhambire chibhehlera.

Munomboziya ere kuti kudhayako muntu waiguma pakutotamika ngedambudziko rakonzeresa risati rabatwa asi zvinezvi tinobabonga kubudikidza nekuuya kwemicheni, antu okurumidzwa kudetserwa.

Mazuwa anaya kundofire mumphatso kwandoriwo kuite sarudzo yako muntu, ngendaa yekuti kuzvibhedhlera antu ari kudetsereka, kuburikidza ngemicheni yaayo mazuwa anaya.

Muchini inorerutsa mishando muzvibhehlera yawandemwo. Azhinji achaiti zviro zvekutwara. Zviro zvondoiswe muchingoro ingari nemitombo inenge ichida kunopiwa arwere zvoreruka.

Michini inoseenze muzvibhedhlera, inoseenzeswe ngemadhogodheya, mizhinji yakhona inoshanda ngemwoto, sakei zveizwi pachibhedhlera, apasisi kuti pashairwe magetsi.

Midziyo inooseenzeswa ngemadhokodheya inotariswa kuti inge irimudziyo inoiswa pakashambidzika midziyo inode kuzoseenza pamweni inosanganisire zvigero.

Imweni micheni yayo mu zvibhedhlera hai inonga iri yekuto vheneka wando taridzwe chi mushini cho chinoto bhuya zveshe zviri mu ndxondo mako nge mu mwiri mwako.

Midziyo iri ekusenza muzvibhedhlera iri kuita kuti antu arapike nyore pasina mukuwo wapedzwa weyienda wembozi imbonopfira chikarahwa zvineizvi wavakundo bhuyirwa apapo.

Midziyo iniseenzeswe mukuedza kurerutsa mushando muzvibhedhleya yawanda maningi inochindosiyana ngekuti inida kudetsera pachitenda chiri.

Kune njira dzakaparadzana dzinoseenzswa ngebandiko reutano mukurashe zvinonga zvaseenza pachibhehlera. Nguva zhinji hazvirashiwi mumwemopi, zvinoiswe mwakaparadzana.

Antu ari kutopona yaamho, eitorarama makore akawanda maningi nedambudziko retsvo. Kubudikidza ngemichini yadzaremwo muzvibhedhlera iri kuseenzeswa.

Zvidziyo zvesimbi zvinosenzeswa nemadhokodheya zvinosisirwa kuti zvizosenzazve, ngenda iyoyo zvinofanira kuti zvinosukwa ngemuchini zvichengetwe pakanaka zvisati zvasenzazve.

Antu odetsereka yaambo mukati mezvibhedhlera azhinji atichambotiba kuti wazwe panopanda zviya worumbe kuchibhedhlera ngendaya yekuti tinoziya kuti dhokodheya aaiti zekufungira unoondohlenohloya.

Midziyo inoseenzeswa ngemadhokodheya muzvibhehlera yawanda maningi, chezvinondoita ngechekuti unotorwa woiswe pamu michini unenge weikodzerana nechitenda chinoda kuhloyiwa.

Mune midziyo yakawanda maningi mwuzvibhedleya mwedu inoseenzeswa ngemadhokodheya pamwepo ngevanoite zvekuhloya zvinobva mungazi dzeantu.

Chanakire kuzvibhedhlera mazuvanaya, atichapedzi mukuwo teyiyemera kuzvi panezwakatorwa zvichada kuti zvibve zouya. Mizhinji michini yakhona yotobudisa apapo, apapo.

Midziyo iri muzvibhedhlera yorerutse basa kune vashandi vemo kweirerutsahe kune matenda anonga auya kubudikidza ngezvihlayo zvinohamba.

Madhokodheya awonekwa eirerutsirwa mushando wavo kubudikidza nemuchini yadzaremwo muzvibhehlera. Mazuwanaya kurarama kwakona kwoitike nyore.

Matuluzi anosenzeswa muzvibhedhlera akawanda maningi zvi ochisiyana kuti chinode kusenzeswe pari dhokodheyawo ndiye unochiziya.

Maphirizi anouya ari mumhando yakaparadzana . Kune amweni anotonge akatonyorwa kuti aabvumirwi kumwiwa ngeana ari pasi pegore.

Mitombo yechiyungu yeana ,inouya yakanasirwa mumhando yekuti inonga yeitotapira. Ngendaa iyoyo tinokurudzirwa kuti tisaise mitombo pano hanire ana.

Tinokurudzirwa andani kuti tapuwe mutombo zviyani ngatierenge chipepa chiri mukati kana kuvhunzisisa kune wakupa wakona kuti unomwa kanganayi

Mitombo yeana yekumwa, mizhinji yakona tinoyiona kubudikidza ngekamufodho kemwana, kanonga kakayiswa pachibhokisi, ngepabhodhlera rakona.

Mitombo yechiyungu iri kuuya iri mumhando dzakaparadzana imweni yakona ino sanganisira yemadziso kazhinji kakona yemadziso aitambidzwani kuti umweni ombo seenzesawo umweni ozo seenzesesawo

Mitombo yemadziso inouya yeirapa zvinonga zveirwadza dziso rakhona reiita, kuti dziso rakhona rakaomarara risina mvura mitombo yakhona iripo.

Mundu weshe unokuridzirwa kuti apuwa mutombo zviyani kuchibhehlera mukabhokisi kakona munenge munekapepa kapepa kakona kanokombedza kuti unoita mamwirei mutombo wakona

Zvinokurudzirwa kakurutu kuti tapuwe mutombo zviyani ngatimwe teiteedzera zvatakabhuyirwa ndidhogodheya kana kuti kuchitoro chinotengese mitombo.

Kune amweni antu ane dambudziko rekuti akagume pane imweni ndau anopupire madziso kana kuchaye mundani. Antu awawo anodetsereka kuzvitoro zvinotengese mitombo iriyo mitombo yakona.

Mitombo yechikotsoro, inouya iri mumphando dzakaparadzana. Yakawanda maningi, chezvinoita inoda kuti ubhuirwe, nachiremba ,waunosisirwe kuti umwe.

Mitombo yekudzivirira kuti muntu usapupira madziso usaita mundani iriyo muzvitoro zvinotengesa mitombo yezvinoita unoenda kunadhokodheya okubhuira okunyorera.

Kune amweni ayani anoita dambudziko rekundikwena kubuda mapundu muviri weshe mukarumba kuchibhedhlera munodetserwa iriyo mitombo inopedza izvona.

Kudhayako taindoziye kuti waite maronda mumukanwa mwakomwo, wainokweshewa ngemambuya. Zvinezvi yaayo mitombo yekuti unondoshama wopfapfaidze pahuro wotopona.

Kazhinji kakhona mitombo yeana inouya yeitapira maningi. Ngendaa iyoyo, ana anoidakarira. Tinokurudzirwa saana mai tapedze kuhina mwana mutombo ngatiise paasika haniri.

Mitombo yechikosoro inode kuti muntu uziye chipimo ngendaa yekuti inenge yeitapira iwe woramba weiwanza weitapirirwa inozokushatira.

Mitombo inosenzeswe kunasira makanda anenge ayita dambudziko ayitendedzwi kuti tiyitenge kune antu anenge asina matsamba ekutengesa.

Mitombo, yakaita semitombo yemadziso, aidi kuti undotenga peshe-peshe, ngendaa yekuti inokone kutokanganise madziso, akatoputika.

Petinohiniwa mutombo payani kuchibhedhlera , tinosisirwe kuti tiningire zuwa rakanasirwe mutombo uyu , ngezuwa raunopera kusenza , chiro chakakosha maningi ichocho.

Imweni mitombo inouuya yeiita ingatei yakafanana, inode kuti uzoningira uone mapepa akona ndiwo ana anokukombedza kuti aizi kufanana.

Mapilizi onasirwa mazuwa anaya aachawawi imwi woye otodakadza peyani ngekuamwa ngenyaya yekuputiridzwa kwaakuuya akaizwa.

Imweni mitombo ayiyekurapa zvitendapi. Imweni inotoseenza mumwiri mwemuntu kutowedzera chikafu chemene. Muntu unokone kutomwe mutombo wekuwedzera chikafu mumwiri

Kune mhando dzemitombo yechiyungu dzakaparadzana. Imweni inouya irimukabhotoro. Tinondokurudzirwa kuti ngatitangei taerenga zvinosiswe kuti timwe mitombo yacho teiita.

Mitombo yechimanje-manje youya irimwakaparadzana. Chinondokurudzirwa antu ngechekuti wapiwe maphiriziwo ndidhogodheya, ngatimwe eshe tisashiyire panjira.

Mitombo yedu yechiyungu inouya yakarongedzwa makasiyana siyana mitombo inoita semitombo inopedza marwadzo ikudetsera yaamho mukurarama meantu.

Mitombo yechingezi yemuzvibhodhlera mazuva anaya youya iine kakomichi kanonga kari pamusoro pechivharo. Kakomichiko kanenge keikukombidza maunosisirwe kuti ugumise mutombo vakona.

Imweni mitombo tinokone kugara nayo mumamuzi mwedu yakaita sezvibhandichi zvekuti dzimweni dzemukuwo unozvicheka ngebanga weibika zviriyo zvekuti unotenga wonama.

Imweni mitombo yotondoti mitombo yechimanje-manje inonga iri mitombo yakanasirwa ngemitombo yechibhoyi anonga achizoiise mumichini ukaningira kapepa kakhona kanenge Kaine kashakani kanokukomba kuti mune mutombo wechibhoyi.

Mukuedza kungwarira utano hweantu. Eutano anokurudzirawo kuti mwatinogezera muyani, ngemuzvilavha mwedu muyani tiwane mitombo yatinoisemwo kuuraya utachiona.

Tinokurudzirwa kakurutu kuti petinohiniwa mitombo payani muchitoro chinotengese mitombo. Ngatimbowane munguwo wekumboerenga kuti mitomboyo ndiyona ere yandahinwa.

Mitombo yechikotsoro inouya iri mumbando dzakaparadzana chezvinoita ngechekuti unobhuire chiremba wakowo kuti pahuro panorwadza ere weikotsora kana kuti muchipfuva

Mitombo yechimanje manje paanoibeka mumakaba payani anonga eitoziya zvaarikuita atikurudzirwi kuti tibudise mitombo iya mapirizi ayana teachengetera pane kamweni kapepa.

Mitombo yekudzora yii anhu oshaishe kuzviita peyani amweni ototora mitomboyo yezvisasa yekudzorera eitodzore kuhope kwawo kuti atotsvuka.

Tinokurudzirwa yaamho kuti tidakarire kutenga mitombo muchibhedhera kana kutenga mitombo muchitoro chinotengese mitombo. Kutenga mitombo yemurodhi kunenjodzi.

Ndakaningura ndikaona kuti mitombo yemadziso ausisirwi kuti wavhurwa wozouseenzesa he gore rouya. Wandokwana mwedzi auchatoshandi.

Mitombo yechimanje-manje yakanasirwa ngenjira dzakaparadzana. Imweni tinoiona iri muzvimabhokisi, imweni inouyawo iri mutumakaba.

Chinoita kuti tiziye kuti mitombo wechiyunguwo wakanasirwa uchisenzeswa mitombo yechiantu mashakana anonge akaiswa pamufoto wechibhotoro chakhona anenge eikombidza muti wakagadzira mutombowo

Mitombo yechimanje manje iri kubetsera maningi chatinotarira ngechekuti mitombo yechimanje manje iri kunasirwa vaisenzesa mitombo yedu yekudhaya.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munoonekwawo meitengeswa zviro zvinonasira hutano hwevantu zvimweni zvinodzivirira matenda zvakaita sezvekugonka mumaboko.

Mitombo yei nasirwa zviyani ino nasirwa iri mu mbando dzaka paradzana imweni yakona ino nasirwa iri yeku pfapfaidzira.

Maimbozviziya ere kuti mutombo umwechete unokona kunasirwa uri pamhando dzakaparadzana unokone kuuya uri wekumwa, unokone kuuya Ari maphilizi, unokone kuuya uri wekuise munaiti.

Tinode kubaabonga ngeaakauya ngepfungwayo yekunasire mitombo, anthu arikupona ndiyo, matenda akaparadzana arikupedzwa ndiyo mitomboyo.

Mitombo yechiyungu yakadzara muzvitoro mazuwa anaya, mizhinji yakhona inonasirwa zveibve mumutombo yechiantu. Mukaningira kabhokisi kakhona munoona shakani rinonga reironza izvozvo.

Mwaizviziya ere kuti ana edu atiri kuchema ndiwo emitoriro, aya ane kweanokona kuendeswa ondodetserwa, eifundiswa kupakani arekera mitoriro yo. Anotopora dambudzikoro rendxondo rinotopera.

Mukuedze kupedza mukhuhlani wendxondo, eutano akaunze bandiko rona rinodetsera anhu akadarowo muzvibhedhlera anthu azhinji arikudetsereka ndiro.

Utano hwemwana hwakakoshera muntu weshe ngenda yekuti ndivona vatinenge takaningira kuti ndovatungamiriri emangwana ngekudaroko anofanirwa kufundisa kudzingwarira uchiri hudodori kudaro.

Tinokurudzirwa kakurutu anamai, kuti tiningire ana edu arukutange kuhamba nekutamanda mwaanonga eitambira, kuitira kuti tidziirire ngozi, yekuti asakuwara.

Utano hweana hunokosheswa maningi sakei mweiona zviyani mukaguma kuchibhedhlera madhokodheya nanamukoti anonge aripo eione kudetsere mwana.

Chiro chakabakosha yaamho anamai kuti wazwe kuti pane popishe mwiri wake tikasire kuenda nemwana kuchibhedhlera andodetserwa.

Eutano anobatikira maningi ana adodori kune dzimweni muzi dziya dzekuti ana anenge eichengetwa ngeanawo anohambire ndau dzakona eibairira kudzivirira anawo kumatenda.

Ana anofundiswa kudzingwarira achiri adodori. Anofundiswa ngenjira dzakaparadzana dzinosanganisire kuyemba nziyo dzinechekuita ngeutano.

Hwana hudodori wobatikirwa maererano nehutano hwawo ngezvifundo zvawo tiri kuona mwatinohamba nguwa zhinji vana Varikutanga kusenzesa michini yechimanje manje achiri adodori.

Kunemapandiko akaparadzana anowona ngezvehutano we antu. Amweni akhona anosanganisire mapandiko anodetsera antu anedambudziko remoyo.

Hutano hweana adodori hunongwarirwa maningi ngeveutano, ngendaa iyoyo hunosisirwe kuti huouwe nguwa yekumbotamba pahunenge huri kuchikora payani.

Ashandi anoshande muzvitoro zvinotengese mutombo ayani, antu anoziya zvaanoita, antu akafundire mushando wawo, kwemakore akawanda pchikora chepadera-dera.

Chachingezi mazuva ano peyani antu obara mukore unou unonotosara votobara micheni vatokubhuira kuti mwana vako muntuyi, votono gadzirira mwana veiziye kuti muntuyi.

Chiro chakanaka yaambo kuti mafunge kuti muronge mburi, baba namai muwake musha, kumbotanga magume kuchibhedhlera. Ariyo akafundire basa rakona rekumudetsera.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera kusanganisira madhokodheya antu akafundire mushando wawo anokurudzirwa kuti arambe echiseenza nevantu zvakanaka

Ashandi anoshande mwuyani munobviswe mazino ngeamweni madhokodheya akatofundiswe basa rakona rekudetsera. Nguva zhinji anoshanda ari airi eitambidzane matuluzi.

Tinokurudzirwa kuti muntu ngarambe eienda kohloiwa kuchibhehlera muntu ngahloiwe kuhamba kwengazi kuti zvisingazi kuhambe zvakanaka ngaone chiremba pona apapo.

Antu ayani atinoona muzvitoro zvinotengese mitombo anotihina mitombo ayani. Antu akatofundire mushando vavo ngatisanyenyaba tiabhuire zveshe zvinonga zveitinesa.

Mumbatso dzino hloyiwa zvinobva muantu, ano seenzemo ano kurudzirwa kunge aka dzingwarira. Ano dzingwarira kubudikidza ngeku qxoka zviqxoko zvino vhara muiri weshe.

Ashandi anoseenze muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu antu anonga akatofundira mushando wona iwowo. Ngendaa iyoyo unokone kuenda ngechitenda chako anotokudetsera.

Ashandi anoshanda mubandiko rezvehutano antu akafundira mushando wawo . Antu anoziva kuti ndau dzanosenzera dzinosisirwe kunge dzakahlamburuka.

Madhokodheya edu amazuwa anaya umwe naumwe wakundomira ngechitenda chanonga eirapa. Wemazino otoema eindoemera mazino basi-basi.

Muzvibhehlera mwedu mune amweni ashandi vakafundira mushando wekudetsera anthani ayani asikakoni kuhamba ,eivafundisa, azhinji akhona anopeisira okona kuhamba ega.

Chiro chakabanaka yampho kuende kuzvibhedhlera kunohloyiwa mazuwanaya zvasiyana nekaretu kwataitya kuti tinonotukwa nganambuya zvinezvi anambuya ariyo ava antu ane ushamwari neantu.

Ashandi anoshanda mu zvibhedhlera antu aka fundire basa rawo azhinji anoti tinotya kusenze mu zvibhedhlera asi awawo ano shingirire mushando wawo eyi ita ne mazvo.

Antu anoseenze muzvibhedhlera, antu akatofundire mushando wavo anotouziya, sakei mweiona nguwa zhinji eiuye pasinde pako, anonga akavhare miro ngemuromo.

Ashandi anosenze muzvibhehlera oite mishando mikurutu yekudetsera antu kubva mumatenda akapambauka tinoona kuti azhinji arikudetsereka kubva mumagomarara mwemene.

Ashandi emuzvibhehlera antu akatopikire kushanda mushando wawo ngemoyo weshe ngekudaro ko tinoona nguwa zhinji eisenza eidetserana pazviro zvawo.

Mbatso dzinotengese mitombo yechimanje manje dzinosisirwe kunge dziri mbatso dzakahlamburika, mitombo yeiswe mwainogara zvakarongedzeka zvisina kundoti chimwe nachimwe kwacho chega.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinokurudzirwa kuti zvisahina anthu mutombopi asikazi kubudisa tsamba inonga yabve kwadhokodheya.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo muyani, antu ayani anotihine mitombo antu akatofundire basa rawo, anotoziye mushando wawo, tisaanyenya peyani.

Movha dziyani dzinenge dziri pazvibhedhlera adzindoemeri kutwara arwere ega dzimweni dzemukuwo inotosenza kutwara mitombo yeunza pazvibhedhlera.

Chitoro chine nachimwe chinotengese mitombo yechiyungu chinosisirwe kunge chine munthu unonga arimwo unoziya ngezvemitombo yakona zvekuti chero dei ukagumemwo usina tsamba yabva kwadhokodheya unokudedera.

Mitombo inoonekwe muzvitoro zvinotengeswe mitombo inonga iri pakaparadzana aimapirizi egapi anenga arimwo nezvimweni zvekusimbisa mwiiri.

Muzvitoro zvotengesa mitombo minosisirwe kunge makati mhorwo mitombo yakarongedzwa mumwe neumwe zveienda nematenda ainonga yeirapa.

Mukaningire zviyani pamunopinda muzvitoro chinotengese mitombo, munowone kuti mitombo inonga yakarongedzwa zveyiyenderana ngematenda eyinorapa.

Antu anokurudzirwa kuti kunyazwi mutombo vakona unochipa zvakadini. Kuti uri pabanzi pechitoro ngatisiye tipinde mukati tovane kubetserwa.

Mitombo chiro chakakosha maningi ngekudaroko mweinogadzirwa munosisirwe kunge irimbatso ine mawindo anokonyeka zvakanaka.

Zvitoro zvino tengesa mitombo zvino kuridzirwa kuti zvisavhara ngendaya yekuti muntu ano ndouya kunotenge mitombo chero mukuwo waanenge arwara.

Ndau dzinotengese mitombo kana kuti zvikora zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti ngazvinyore kubanzi kuti anhu aziye kuti apapo pane chitoro chemitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti ngazvinyore pabanze antu akone kuerenga asati apfuurira munotengeswe mitombo makona.

Chiro chakanaka yaamho chekuisa zvipambureki kana muti mundau zviyani zvinonga zveikombidza kune chitorochemitombo zveibhuyazve kuti wasara nemukuwo wakadini kuti ugumepo.

Tikahamba muzvitoro zviyani pakati peusiku tinoona kuti kazhinji kakhona zvemitombo zvega ndizvo zvinosare zvakabheurwa zviro zvakabanaka maningi ngendaa yekuti muntu unodetserwa nguwa yeshe.

Vano tengese mutombo mu mbatso dze chiyungu vano kurudzirwa kuti varongedze mitombo yavo zvei enderana nge chitenda cha inonga yei rapa.

Kune zvimweni zvitoro zvakutotengesawo ngemitombo yechianthu, zvinonyanye kuningira kuti mitombo iyona yakagadzirwa ngemakhambani anemaphepha ere.

Zvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngazvigare zvakabeurwa. Ngendaa yekuti chitenda cheiuya zviyani chinondouya peshe-peshe.

Kune imweni mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo inosisire kuti igare mwakavharika, ngendaa iyoyo ezvitoro zvinotengese mitombo anosisirwe kunge ane makabati.

Chiro chakabanaka kuti ndau yega yega inonga inezvitoro pasashaikwaba chitoro chinotengese mitombo peshe mungava mumakanyi ngemuma taundi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti ngazvinge zvakahlamburika mitombo yakarongedzwa ngenjira yekuti muntu weshe unokone kuerenga.

Anosenze muzvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti mitombo ngainge yakarongedzeka. Zvisandoti njanjarara kana kutoturukidzana zvisina ngeshwiro.

Ebanhla rezveutano anoseenzese njira dzakaparadzana kuedza kugumise soko reutano kuantu. Dzimweni dzakona dzinosanganisire kufundisa antu mumagindimukindi.

anotambe mitambo ayani anopota eitombo ningirwa peyani. Dzimweni dzemukuvo munoaona ebandiko reutano. Eitombo uya kona kwaanotambirako eianingira eiahloya.

Chirongwa chekuti antu ambobuda eutano eindo detsera antu arikubanze , chadetsera ayani akura asingachakoni kuhambire chibhedhlera arikudetsereka.

Antu azhinji arikubetsereka yaamho kubudikidza ngekufundisa kurikuitwa mayererano nekudzingwarira kuti asabatire mikhuhlane inonga yeiuye mundaraunda

Kumbohambira antu kumakanyi kunoite ezvibhedhlera, kwadetsera maningi, kakurutu ayani matenda emagomarara, ari kukurumidze kuonekwa eitorapika.

Bandiko reutano rinobuda kuhamba muantu reiafundisa maererano ngemikuhlani inonga yeide kuti anhu aingwarire. Anenge akanamira mapepa anenge eifundisa antu.

Mushando uri kuizwa ngeutano wekumbo uya kubanze eihloya antu mumakanyi uri kudetsera antu azhinji ari kutobatwa matenda otorapika pona apapo.

Kusamba nyara dzako muntu, ndoumweni mutombo mukurutu, pautano hwemuntu. Unyari wabve muchilavha, unosisirwe kusambe nyara.

Ebandla reutano anoseenzese njira dzakaparadzana mukuedza kugumise soko kuantu maererano nekudzingwarira. Pamweni pakhona anonyore mapepa einamire muntaraunda yeshe.

Bahla reutano ngebahla rinoona nezvekuhloiwa kwezvinobve muantu rinondoramba reikurudzira antu kuti ngaakurumidze kuhloiwa matenda anorapika achimadiki.

Mushando uyani unomboitwa ngee bandiko rehutano hwekumbo buda eimbo hambe muma muzi ei betsera andu hwaka naka maningi mushando uwowo andu azhinji apona ndiwo.

Madzimai anokurudzirwa kakurutu kuti angwarire utano hwavo. Utano hwavo hunokone kunochengetedzeka kubudikidza ngekuramba eihloiwa magomarara echibereko.

Ndombi dzedu nemajaha vanosizirwe kuti afundiswe maererano ngeupenyu hwepa bonde asati apinde mumhatso zvinoadetsera kungwarire utano hwawo.

Hwana hwedu ndombi dzirikutange kuyaruka. Dzinosizirwa kuti dzichinge dzichifundiswa maererano ngeutano nguva yaanoteera ngekupivavo zvikwanisiro.

Muntu veshe unokodzere kufundiswa maererano ngebonde zvisinganingirwi kuti muisa ere, kana kuti indombi.

Ntombi dzedu dziri kutanga kuyaruka dziri kudetserwa muzvikoro ngemapandiko eutano kuti vakone kunasire zviro zvavanozoseenzesa panguwa yawo yekuteera.

Ndhawu dzekuchengetedzeka kwebonde dzinode kufundiswa muntu weshe. Kunemishongano inotoyiswa mayererano ngehutano wepabonde.

Muntu weshe kakurutu madzimai anosisa kuti vafundiswe marirano ngeutano wepabonde panoenda kuzvibhehlera payani ariyo anomudetsera.

Ndombi dziri kutange kuyaruka dzinotarisirwa kuti dzIfundiswe maererano ngedzekuzvichengetedza paanoende kunguwaanofundiswa he ngekumira ba mamishando yepabonde.

Kuronge mburi chiro chakabaanaka kwazvo ngekuti uri mai zviyane unoona mukuwo wekubatikira kachechana kaunenge uinako ,antu anokurudzirwa kusarudze nzira dzaanoronga ndidzo.

Kune tumweni tumicheni twoseenzeswa mazuva anaya, twekuti muntu unokone kutokashandisa ari kumhatso kwake, zvimicheni zvinoningire utachiwana, mimba ngemarariya.

Ndombi nemajaha zvofunge kutange mhuri zviyani zvinokurudzirwa yaamho kuti ngaatange aenda kuchibhehleya ohloyiwa ochizotange mhuri yawo.

Tinokurudzirwa anamai zviyani kuti taona kuti tadzotwara tikasire kuenda kuzvibhendlera ndani isati yakuraba tikumidze kudetserwa ngekudziirirwa kune amweni matenda takadzitwara.

Mukuedza kuderedza uwandu hweantu muzvibhedhlera kune tumweni tumichini twosenzeswa twokuti muntu unokone kutokaseenzesa urikumhatso kwako. Tumichini twakaite setwekuhloye ngazi yako.

Anamai anokurudzirwa kuti ngaaende kuchibhedhleya andodzidziswa maererano ngekurarama kwawo seantukadzi zveisanganisira kuvhenekwa zvibereko.

Anamai abara ana ana anonga eienda kuchibhehlera chinodetsere ana mukoti makadhi anenge akanyorwa zvinenge zvakapiwe mwana .

Mutombo mukuru mweni unobhuiwa ngemadhokoteya ngewekudzisimbisa mwiri wako kumuka mangwanani ayani weirumba kana kuti weimbotatamura mishuna yakoyo.

Chiro chikurutu muutano hwemuntu imvura. Ngendaa iyoyo ayani anoite zvekurumba ayaya ngeanojaha anosisirwe kuti awanze mvura yekumwa.

Mukaningira antu ayani anoita zvekusumbisa mwiri yawo kuburikidza nemitambo aryi makusadza antu awawo anondorya michero ndiyona inokurudzirwa.

Chiro chinozwi mvura chinokurudzirwa maningi ,kunyanya-nyanya kune awo anoita mitambo; anoite zvekugwinyise mwiri; anoite zvekurumba.

Kunemitombo yakaparadzana inoseenzeswe ngeandu vanoite zvemitambo dzingava mijaho angaae mabhora madhokodheya aripo anoadetsera kuahime mitombo

Kune mitombo inosenzeswa neayani anoita zvemitombo angadai veirumba kana kutamba mabhora ane mitombo yanopuwa imweni yemitombo madhoyo imweni yakona mapirizi emene.

Pane zvimweni zviro zvingwanda ngwanda zvinotarisirwa kuti vanoite mitambo vayani vange vainazvo. Hungwanda ngwanda uhwu hunosanganisire zvibhandichi zvekuti dai ekakwara akone kuzvinama.

Bandiko rinoone ngezvekupe rubetsero munthu asti aguma kuchibhedhlera rinodetsera maningi munguwa yenjodzi ndinoona vanthu vanozotwara ngemovha dziya asi iwona anonga atomboita mishando mukuru.

Ano ite zve mitambo ane imweni mitombo yano senzesa apedze kuite mitambo yavo zviyani dzino sanganisira kumbo zvi chata nge mvura ino tondora.

Pane humweni humuchini hwototokurudzirwa munhu weshe ngeutano kuti tigare nazvo mumhambatso mwedu ,michini inofanane ngee kuteerere kuhamba kwengazi.

Kune imweni midziyo yekuti haifaniri kushaika pana chiremba. Mudziyo wakaita sechimuchini chekuterere hana yemuntu kuti ichikurowa ere.

Kurapa kuyani nekuhloya kuyani koreruka mazuva anawa kuburikidza ngekuhambiswa kwemashoko amweni osenzesa zvindege somo rinosvika ngemukuwo.

Zviriyo kuzvibhedhleya zvirikudetsera mukurapwa kweantu ngekukasira zvimweni zvinosanganisira ruxunga, zvinosanganisira michini inounze masaisai antu eiseenza.

Kune midziyo yakawanda maningi iri kudetsera muzvibhehlera kufambiswa kwemasoko pamwepo ngekuhloya matenda anenge ari muantu.

Antu ari kurarama ngemagomboti mumakanyi mwedumwo , ngendaa yekuti amweni aana mare, dzekuti aende kuzvibhedhlera kwacho kunodiwe mare yekudhindise khadhi.

Tinokurudzorwa kuti tidakarire mitombo yedu yechiantu, ngendaa yekuti mitombo yechianthu aina mituso waunondotusa kuti uone kupona.

Zvimweni zvikora ukagumepo, zvirikutosima mitombo yechi antu iyitoyisenzesa semaruwa. Asi ana anotozofundiswa kuti mitombo.

Ngatikurudziranei mumamizi mwedu, kuti tidakarire mitombo yechi yechiantu, ngendaa yekuti mitombo yechiantu, aina twumweni tweinopomerwa, inondoshanda yakandodaro.

Kundogara ngemakomboti mumhatso kunobetsera yeyambo ngendaa yekuti dzimweni dzemukuwo chitenda chinouya ngepakati peusiku, auna nemovha, unotodetsereka ndiyo.

Magomboti anotidetsera yambo azhinji edu kumakanyiyo amborumbi kuchibhedhlera ngenyaya yegotsorwa kana kuti ngenyaya yemundani.

Mitombo yedu yechiantu yakanakire pakuti aina zvimweni zvinode kuwedzererwa zvekuti isazoora isazodini kundokuma mashakani ako wotondo puza muntu .

Tinobaa dakaara yaampo ngaari kutore mitombo yedu yechiantu kumashango eiuya eisime pamuzi antu arikudetsereka ndiyo mitombo iyona pasinde pawo.

Akuru edu ekare, asharuka edu ayindopona ngemakwasha pasina chibhedhlera chaendwa. Nanyamashi unowu makwasha ona wowo ndiwona ari kundoseenzeswa.

Imweni mitombo yechiantu inooneka ngenguwa imweni inooneke mukunaya kwemvura inweni inooneke kweipisha tinokurudzira kuti ngaioneswe izoseenza munguwa yeinenge isingaoneki.

Zvakanakire mitombo yechiandu ngechekuti hazvina chipimobaa kuti wambomwe mangwanani wozomwahee masikati unondomwa zvakagadzirwazvo weindopona.

Zvinozoite kuti tione imweni mitombo yaomeswa indaa yekuti imweni inongoonekwa basi munguwa yekunaya kwemvura .Sakei mweiona yechizoite yekunanika.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti ngatisime mitombo yechiantu mumamizi medu ngenda yekuti inoti detsera mukuwo uyani wekuti atikoni tirumbe kuchibhedhlera apapo apapo.

Pamitombo yechiantu, pane imweni nembuti inotizirwe kuti antu aziye nezvayo. Imweni yakhona, ana akabata mashakani akhona anokone kufa.

Zvakabaanaka zvatinoona zvirikuizwa ngevamweni vantu zvekutore mitombo kumashango eiuya eiisima pamuzi yeingwaririkaa antu eidetsereka ndiyo.

Ayani anonasire mitombo yechiandu anokurudzirwa kuti zviro zvavo ngazvinatsirike andu asatiya ba, ogume patebhura pawo ngazviswe mumakaba zvonyorwa.

Mitombo yechindau inosenza iri munjira dzakaparadzana, imweni yakhona inorapa ari mapande emumbuti, ,imweni yakhona inorapa ari mashakani.

Mitombo yakadzare mumakwasha mwedumwo chezvinongoda ngechekuti tinokhombidzwa ngeasharuka anoiziya, tisaenda tega mushango tinokuma ngeinouraya.

Ana edu ofunda kuzvikora zvepaderadera maererano ngemitombo yedu yechibhoyi. Zviro zvakabaanaka maningi, ngendaa yekuti ana eana edu achandokura eindoziya mitombo yona.

Mitombo yechivanthu iri kudetsera yaampho mumamizi mwedu tiri kuona makhambani akasiyana siyana eitouya eitotenga gedhlani irori.

Imweni mimbuti tayi mboyionera ku mumashango asi zvinezvi mumbuti yadzare mumataundi mwedu mwo nemumakanyi mwedu antu arikutore mbitiyo mumashango eyiuya eyi ngwarira pamabhatso.

Kune amweni otozvikona pheyani ,kutoise mitombo yechiantu iya, muzvimakhaba zvakanaka, eitonyora zveitonamirika, zvotoita ingatei mitombo yechi yechiyungu.

Takadetsereka kubva kudhaya ngemitombo yechiandu iyi kudhayako taingotsengerwa miti iyo teindoisirwa mubota teindopora zveitohamba.

Chirocho chinonzi gehlani chonasire imweni mitombo yechingezi. Mitombo inosanganisire yekudzora pamiromo, ngeyemafufa ekudzora.

Antu azhinji arikudakarire mitombo yechi antu amweni aakutoti tea yavo yemazuwa eshe inonga iinemitombo echado aiisi mukakapi, antu arikutorarama eitopona.

Mitombo yedu yechiantu irikutorwa yeiswe mifodho yeyi puwe mazina yeibhuiwe zvainorapa zvirikudetsera maningi muntu weshe urikudetsereka

Mitombo yedu yechi antu mashakani edu ayani nge nzinde dzedu dziriku senzeswa kugadzire imweni mitombo ino nasirise makanda antu arikuto nakiswe makanda ndiyo.

Mwaizviziya ere kuti uchi hona hwoo hwatinoziya kumakanyi kwedu hwunorapa matenda akaparadzana amweni akhona anosanganisire gotsorwa.

Makomboti anodetsera mumbando dzakaparadzana amweni anosenzese maruwa emuti wakona kurapa amweni eisenzese mashakani kurape muntu.

Mitombo yechivantu mazuva anawa yakundofanab makaba akona yechirungu tinozvibonga yambo ngekuti mitombo yedu yenhaka yedu aichaningirirwi pashi.

Tikaningire mitombo yedu yechiantu, kune ari kuitora ayani einoinasira. Ari kunyora zveinorapa zveshe zvipepa zvinonga zviripo muchibhotoro makona oerenga usati vasenzesa.

Chiro chinobaadakadza, weihambe muzvitoro zviyani, weinonawo mitombo yedu yekumakanyi, yakaseenzeswe kunasira mafuta ekudzore kumakhanda, mafuta ekusukise mavhudzi.

Chiro chinobadakadza yambo kuona vantu eitotenge mutombo muzvitoro inonga yakanasirwa ngemutombo yedu yechiantu .

Chimumbuti chinonzi gehlani mazuva anawa chatoita mukurumbira chiri kudetsera chakaringana nemitombo yechibhoyi pamwepo nemitombo yechirungu.

KUDHAYAKO, AN SEKURU EDU, ASHARUKA EDU AIRARAMA NGEMITOMBO YECHIBHOI. KWAKACHIZOUYE MUKUWO UMWENI WEKUTOTI INGAZVODHANISA KUMWA MUTOMBO WECHIBHOI. NYAMASHIUNO ZVAPETUKAHE, NDIWONAHE WAAKUKURUDZIRWA KUTI ANTU ASENZESE.

Mitombo yechiantu ,inoseenzeswe ngenjira dzakaparadzana. Imweni yakhona inoite ekutwiwa, imweni yakhona inondonyikwa munzinde dzakhona mumvura, womwe mvura yaakhona.

Mitombo yechibhoyi yakadzaramo mumakwasha mwedu chazvinoita tiri kukurudzirana kuti ngatiisemei mumuzi dzimweni dzenguwa unokona kuita chitenda nehusiku wotobuda pabanze wokaya.

Magomboti arikudetsera kakurutu mundaramo yeandu kunyanyei ayani anogare kumabuya kwekuti zvibhedhlera zvinonga zvirikuretu antu arikundomwa eitopora.

Chiro chinodakadza yaambo kuti weitovhurawo padandemutande reruzivo weitsvaka zveunotsvaka wotodhibana ngeguku rakatonyorwa kuti rinozwi guku rinorape chakati ngechekuti.

Agoni atove ngemaruwa awo pamizi patoshongedzeka kubudikidza ngekutotora magombotiwo mushango eitounza pamuzi. Aachabirirwi eirumba mushango kuti paita chitenda

Mitombo yechindau yotorwa yeipuwa mazita yopedza yonyorwa zvainorapwa, yapedza yoiswa mumadandemutande oruzivo ,antu opona.

Imweni mimbuti inodetsera pamwepozve ngekuuraya uri muti umwewo. Miti inofanana ngemajatirofa inosise kuti ana aziye kuti airyiwiba.

Antu okurudzirwa maningi kuti ngadakarire mitombo yechiandu sakei mweiona arikutogadzira mitombo yechirungu yakona arikudhibanisa neyechibhoyiyo.

Mitombo yechiantu inorapa matenda akaparadzana ngekudaroko ntaka yedu haicharashikiba ngekuti yakuiswa mumabhuku.

Mitombo yechiantu inomera pandau dzakadzakasiyana imweni inomere musinde memvura imweni inomerawo mumakwenga imwe kwakadai nekugowa .

Chiro chakabaanaka yaambo chirikuitwa ngevana vari kufunda maererano nemitombo yedu yechinyakare ,ana arikufunda obva atozivisa muntu weshe pasi reshe.

Antu azhinji arikutotora gehlani mumashango iyo eiuya otorisenzesa mushando wekutanga kukomberedza musha wako muntu mushando wechipiri kutorape vantu nembuka dziri pambatsopo.

Imweni mitombo tinoto irya se mirivo yeito rapa patinonga teito irya payani nge sadza mitombo yakaita se guku inorape matenda ma zhinji.

Mitombo yechiantu inosiyana ngekuti chinorapa chacho ngechiri pamuti uwowo. Imweni inorape zvinoberekwe ngemuti uwowo.

Kudhayako mitombo yechiantu yaidetsera maningi, antu eyipona ndiyo. Nanyamashi unouno antu ari kundopona ndiyo mitombo yechiantuyo.

Mitombo yechiandu irikuramba yeyindokurudzirwa kudhayako zvaitodhanisa peyani kuwonekwe weyimwa mitombo yechiandu zvineizvi ngehwana hudodori hwoziye mitomboyu.

Tinobadakara yambo ngendaa yekuti mitombo yedu yechando ine ana edu ari kubuda ndiyo einofundiswa zveinoseenza.

Mazuwa anaya, tinobonga ngeanonasire mitombo yechiantu. Ari kungwarirawo kuhambirana nemukuwo, kubudikidza ngekuise mitombo, muzvimakaba ngemuzvimabhodhlela.

Mitombo yechiantu yaiseenzeswa kubvira karetu antu aipona ndiyo, nanyamashi unono irikundoseenza antu arikundopona ndiyo.